Naboone lugudo lwa marram lulime ela nga nabone ni bisaala mulimo ni zinzu zebabantu ela nga imaso mushifananyi mulimo abantu bane ni i'motoka yama ibutangisi.

Mushifananyi nabone abantu bagali, mulimo ugwatile inkofila imali inyuma waliwo bizimbe bibofu ibyaleya ate mumaso mulimo umukasi umukuluko alikuzeka nenga itwikile gamatofu kumutwe alikugulisa gamatofu.

mushifananyi shino nabone tsintsuhi tsingali ela nga tsakonele ni tsasho elanga fana tsili huhola kumubisi kwetsinzoshi

Nabone shizimbe shesi balikwombeka atenga nabona nizinzu ze' babantu mushifanani ela inyuma weshifananyi nabona zinyingi zingali zili inyuma weshifananyi

mushifanani nabone inzofu imbofu nabi ili nikamalu kamabofu ela nga yamaliya mulimo ni bisaala bifiti inyuma wenzofu ela nibunyasi buli mumaso

Mushifanani nabone binyunyi bitaru bili khubukha bili khupamburukha nabona ni khamato makhali khumetsi ela kasita alola ni mungaki oduoti ifula igana khuronya

Mushifananyi nabone basinde balikushina ela bagwatile ibyoya byebunyunyi kumitwe gyawe mulimo nibakana bali inyuma nabo balikushina.

Nabone chimiyembe chimikali chimibisi ela nga bashili huchibutaho ta ate nga chishili chimyana ate nga chishili chimibisi

eh nabone hayu hesi babiha tsingoma ela nabonewo tsingoma hushisenge huliho bifananyi byehale huliho bahasi babili numusani mutwela e nibifananyi bindi bili hushisenge

huliho umusani umumali ukwarire inkofila ni saati imwanga ela awambile bisaala bitaru byesi ali humwata mwata mungaki ela nga ali hutseha

nabone inyanza ibweni weshifananyi nabone numusetsa nga akwarire ingubo imwanga nimbale iyamaliya ela nga alihulyato lyewe

Nabone shisolo nga shagonele ku menzi gamagali nenga kumugongo kwe shisolo shino kuliko kanywinwyi akimikile kumugongo gwe shisolo shino.

nabone basinde babili ela umusinde mutwela akwalile isati imali ukundi akwarire imbale iyabesema ela nga boosi bali hukaniha inyuma weshifanani waliyo bunyasi ubwaleya

mushifananyi nabone mwesi babayila tsinyeni ela tsili tsitaru baraho nifensi abe nabone nibisaala tsingingi tsiwaya tsekamasanyalazi ee nibunyasi

mulimu abaana bakali bali hukenda hulugudo ela nga boosi bali husamba asi ibali nitsingato ta elanga abaana boositsana bamotaya kametsi ela betyuhile bidomolo bilimo kametsi humirwe kyabwe

Naboone bakhasi babili ni umwana mutwela ela umukhasi mutwela etyukhile tsikhu khumurwe ela nga alele umwana khu mukongo ela umukhasi ukundi ali ni luta.

Nabone gumwala gwe gamenzi gamakyafu waliwo ni bikyafu bigali byesi bamisile mumwala waliwo ninzu ili akumpi wegumwala isi guli

Nabone khanywinywi nga khali musyiswi shayo nga khewambile khundulo khakana khwingila musyiswi shayo ela nga khewambilekho.